Pii matye kamol ka ma obedo gidigodi pii eni a ki ka mabor kun mol lubo kama obedo lung lung iteng pii eni ryo ryo tye i iye agaba odongo kun tye kalubo kit ma pii ni tye ka mol kwede

Nyig kic acel ma tye col col obedo aceng aceng tye ka tuk i kin ature ma obedo alum alum. Nyig kic tuk i kin ature wek opye onang mo ki i kome ature mito kic wek onyak nyige wek odong maber kic bene mito ature wek onongo moo ki iye.

Lutino adek ma gucung inget ot lum latin acel madit i kingi ma oruku bongo ma obedo bulu bulu tye ma omako lamak cal icinge ma nen calo tye ka mako gin mo latin ma itenge ki latin ma itenge tungcel gin weng gucung mot gitye ka neno ngo ma lawotgi tye ka makone-ni

Aco acel ma oruku otok tye ocung idi pii nam ki yeyane yeya-ni kiyubu ki bao kun iyeya-ni tye iye obwo ma ki mako ki rec aco neni to ka mito mako rec

Laco ma obedo i ot kun oloro wiye woko tye obedo i wi kom ma obedo bulu kun oketo komuita ki cim i nyime ma gin weng gitye i wi meja laco ni oruko rojari ma obedo colcol kun oruko kor bongo bene ma obedo tartar.

Lutino aryo ma acel dit loyo lawote gitye gumako odoo gitye ka ma obedo barbar gitye ka kwato dyangi dyanga acel tye ma kome obedo tartar dok aryo mukene ni tye ma obedo kwakwa tartar. I dye bar eni bene tye yo ma okato ki iye i dyere matidi kun i teng tung cel me bar ni tye iye yadi madwong kun tye ka ma obedo bungabunga.

Dano angwen ma tye iwi ot ma pud pi ki tyeko yubune Jo adek ocung acunga ngat acel obedo abeda Jo aryo gin tye ka pimo bao me guro wi ot enni inget ot eni tye iye yat acel mucung alum alum ki itenge ki cen tye iye bunga ma yadi dong iye ki itenge ki bor to iye nam

Mon ma tye i cuk ma tye ka cato nyig yadi i kine tye iye ovakado labolo ki okono ki mukene mapat pat mon eni gitye ma gu umu wigio me gengo ceng inyimmgi tye guketo kom acel ki loka gudi tungcel tye iye duka ma gitye ka cato iye bag ki jami mukene mapat pat

Ot bati madit ma kiwero wiye ki rangi makwar kore ki wero ma yelo tye ki wang dirica ma adek dok tye ki doggola abic nyime ki keto iye lacok yugi aryo ma tye kala ma bulu i ngeye tye yadi madongo i pol malo tye kala ma bulu.